Ana edu ariyo kuchikorayo aandomiriri kupuwe fundo ngemutatichi dzimweni dzemukuwo anototatichana emene eitofunda ndhlondo dzeitobeuka.

Kuchikora kwakanakire kuti avafundi zvemabhuku basi taka-taka zuwa reeshe. Ane mukuwo waanombopuwa ekuti ndxondo dzimboaraidzika eitambe, eiite zvavanoda pabanze, apedza opetukahe otange kufunda.

Zvikora zvedu zvinosisa kunge zvine midziyo yakafanira muchikora, midziyo inosanganisire matebhura nezvihlayo nepekunyorera pachidziro zvinosise kunge zvirimwo muchikora.

Pachikora panosise kunge paine ntaraunda yekuti ana anowane mukuwo wekutambe mitambo yakapambauka. Zvinodetsera mwiri yavo nendxondo dzawo.

Kuneimweni miti inokura maningi isingazoiti kuti titore teiisa pamhatso. Miti yakaita kunge tee mupfura inorapa ngatii chengetedze iriyo kumashango ikweyo tisatema mitiba inotipa hutano.

Ana edu emazera epashi anofunda ngenzira dzakasiyana dzakapamhauka, dzimweni dzemukuwo anotofunda ngekutamba kwemene eite mutserendende ,eite mudzuwe anonge eitofunde zvakawanda nenyama dzawo dzinonga dzeitogwinya.

Chikoro chimwe nachimwe chinosise kunge chiine mhatso inonga iine mabhuku ekuerengera kubvire padanho repashi kusvi kugume repadera dera mabhuku akhona anosise kunge akarongedzwa zveienderana ngechifundo chacho.

Ana mazwanaya ofunda mayinha kwane mhatso muzvikoramwo dzanenge ofundire kutibanise mitombo echinyora zvaanenge abuditsemwo odzidza ngenyara kubata ngenyara dzawo

Ana edu anofunda ngenzira dzakaparadzana. Anofunda zvemabhuku, anofunda eitotamba eitovhure ndxondo eisitombisahe ngemishuna yavo, zveitoendeka.

Tinodakarira abereki anoendesa ana awo kuzvikora achimazera epashi. Kuchikorako anopuwe mukuwo, wekumbobhuyirana, eyimbotamba zvisinei ngekuite ngemabhuku. Apedza opetukehe muchikora ofunda.

Tino kurudzirwa nge mutemo we pashi reshe unobhuye kuti mwana weshe une kodzero yeku ende ku chikora hino ngatiendese ana edu ku chikora ana mai nana baba eduwo ndivo vachazove madhokodheya edu amangwani.

Ana edu muzvikora zvepashi anodakara anofunda eiona kazhinji kakona panonga panyorwa nemudzidzisi hino teipinde muzvikoro ngatione kuti mune pekunyorerapekuti ana anozokone kuona paunenge weida kuratidzira.

Ngati tumire ana edu kuzvikora ana mai nana baba wee. Nyika zhinji dzinototi emazera epashi aya anofunde mahara. Ngatiendese ana kuzvikora azotibetsera mangwani.

Anamaiwe naanababawe tinokurudzirwe kuti tiendese ana edu kuzvikora kuti eguma mazera ekuende kuchikoro mwana ngaaende agumeyo wafundisi anotaticha ngaaone kuti mwana wapinde muchikora, kamweni kanototamba kubanzi amweni eifunda.

Zvikora zvinokurudzirwe kuti zvisandomirire fundo basi muchikoromwo, zvinokurudzirwe kut zvinge zviine mukuvo wekuti ana waoneke weisimbisa nyama dzavo uye nemiri yavo kubudikidza nemitambo yakasiayanq siyana inenge yeiitwepo.

Zvikora zveshe zvinosise kuti zvikomberedzwe kuti ana asapinda peshe-peshe. Nemhuka dzisandopinda pachikora dzinoparadza zvakawanda zvinonga zveiitwa pachikora.

Muzvikora zvedu zvepashi munosisirwe kunge pakahlamburuka zviro zveyiioneka kuti zvinohamba wani zveyiiswe zvikwangwari panomira movha ngapanyorwe kuti apo panodiwa dzakadini apo panodiwa dzakadini.

Ndau yeshe inofundiwa yeiite zvemitombo inosisa kunge iine mvura, monaimomo mumhatso mwachona kuti muntu apedze kubate mitomboyo osambe nyara matenda asapararira kana kuti ena asakuwara ngemitomboyo.

Zvakakosha maningi, kunyore pamadziro kana kunyore maphepha, mweinamire pamadziro, pangaa pachikora mwana weeshe unonga weipfuurapo unerangarira kuku zveanenga eibhuirwa, pama phephapo.

Zvidziro zvinonamirwe zviziviso zvakakosha maningi ngatifundise ana edu kubvire mazera epashi varimo muchikoromo inonga irimo ndau inoiswa zviziviso afundisei kuti ngaaerenge.

Ana edu echitange kufunda kazhinji kakona ano funda nge mifodho hino zva anoita afundisiwo eyi taticha ano nyore gama rechiro apedza oyisa ngemu fodho ana ofunda ku erenga.

Ana edu emazera epashi ano nyanye kufunda kubata maningi ku budikidza neku erenga zvinonga zvaka namirwa zvaka nyorwa na izvozvo ano taticha ano sisirwe kuti anyore eyi namira angava anga nyore pa masaka anga nyore pa mapepa ana ofunde ku madziro.

Ana edu paanege eifunda ,anofundiswa zvakasiyana siyana kuburikidza ngekufundako .Anofundiswa kubatire pamwepo .Nguwa dzaanopuwa basa payane ,shandai pamwepo .Unofunde kushanda pamwepo eidetserana ngeamweni.

Nzvimbo dzinofundire ana echikora dzinosise kunge dzakahlamburuka ngapaiswe zvidhina pashi pasaite bukuta nekuti bukuta rinounze matenda akawanda.

Zvikora zvedu zvefundo yepakati zviri kudetsera maningi kufundisa ana ngenyara ana arikutofunda eitobata kuti kuri kugadzira movha arikufunda eitogadzira movha dzakona.

Zvinokosheswa maningi mumhatso dziyana dzinohloyiwa ngazi dzedu dai dzingava mvura dzinobva mumwiri kunyora pashi kana kunyora pazvibhodhoro zvakona kuti zvizikanwe zvisharikwa baa.

Tinodakara yaampho ,nekuti zvidzidzo zvedu zvemukuwo unowu , zvasiyana nekaretu kwataindoerenga mumabhuku. Zvinezvi ana ofunda ngenyara. Anotofunda eitobata. Kuti kuri kudhibanise mitombo, unotofunda eitodhibanise mitombo yakhona.

Kudhayako zvainesa kuti ana echikadzi aite mabasa ekubate masimbi nekugadzire magetsi. Hino tinobonga muzvikoramo mukana waa kumwana weshe. Antu eshe aenzana, asikana neakomana, ondoite zvimwezvo.

Ana edu ofunde kuzvikora zvederazvo zvekufundire mabasa anotofundire mabasa eitoita mabasa acho ngenyara dzavo zvakanaka maningi izvozvo nekuti otobveyo kutopinde mumushando.

Ana edu arikuzvikora iyoyo ane mukuwo waanombofundiswa. Anokona kufundiswa chero nemapurisa chaiwo kuti asapare ndaa, akura asapare ndaa mumamuzimwo. Anofundiswa mitemo yemunzira chaiyo yemumugwagwa anofundiswahe.

Tinobonga maningi nevakuya nefundo yekuti ana ngavafunde eyiona ayitobate nenyara dzawo ana azhinji otokona kugadzira zviro achiri kuchikora ngenyaya yekufunda ngenyara.

Ana edu echikora ofundire mabasa akapambauka amweni anofundire kutsetsa kwemene azhinji akhona zvinotozoararamisa paani muupenyu hwavo ototsetse zviro zvakakura maningi.

Ngatidakarire kuendesa ana edu kuzvikora anamai voye. Ana edu anofundire ndau dzakahlamburuka, anogare pakanaka, anofunde zvakanaka. zvihlayo zvinonga zviriyo ngatiendese ana edu kuzvikora anofunda.

Mhatso dzekufundira dzeana efundo yepadera, dzinosise kunge dziri mhatso dzakahlamburuka, dziri mwakachengetedzeka nekuti teitume ana edu kuchikora tinotume kuti asaite mizikazwaba, asandobuda nguva dzeshe ngaagare mumhatso dzawodzo.

Anoaka zvikora anokurudzirwa kuti nganyore pabanze anhu azive zvinoitwemo kana chiri chedanho repadera ngapanyorwe kuti panapa ndipo pedanho repadera ngemitemo zvinodiwamo muntu ngapinde azive zvimweni atozviverenga pabanze.

Chikora chimwe nechimwe chine mhatso inoiswe mabhuku, dai kungaa kuzvikoro zvepashi kuende kusvike derayo kumayunivhesiti, ariyo mamhatso emabhuku, ekuti anhu anopindemo eyitsvake ruzivo.

Zvikoro zvepakati zvinosise kunge zviine zvikwanisiro mukati makona. Zvinosanganisire pekugara nemabhodhi ekunyorera kuti mafundisi votaticha ana aone zvanenge eitaticha.

Anoona ngezveutano akabatana nebandiko rezvefundo akaona zvakakodzera kuti mwana umwe ngaumwe nguwa yaanenge arikuchikora iyani ambopuwe chekurhya kuti ndxondo dzake dzione kuseenza zvakanaka.

Tinodakarira enoona ngezvedzidzo muzvikora umo, akatendera kuti mwana weshe ngafunde ,ingari ndombi, ungaa mujaha, kunyangwe nezvitendero, mwana unondoenda ngechitendero chake.

Zvikoro zveeshe, zvinosungirwe kuti zvinge zvine kamhatso kanonge kaine mabhuku ,ekuti munhu eide kutsvake zvaanotsvaka, unoende imwomwo, otsvake mabhuku akhona oerenga.

Hurumende yedu yakabatanahe ngevemachechi edzisvondo ikavatendera kuti ngaake zvikora kubvire zvikora zvepashi kusvikifa Kuma univhesiti, tinoona amweni machechi anotori nema univhesiti.

Petinoatuma kuchikora payani ana eduvo anonofunde zvakawanda. Zvimweni zvakona zvinosanganise kugwinyise mwiri yavo, kubudikidza nemitambo yakapambauka.

Zvikora zvedu zvefundo yeoadera zvanaka mazuva ano azvichaketi mazuva ano kuti tinoda aisa ega kana kuti tinoda akadzi ega mwana weshe ane kodzero yekufunda.

Zvakanaka maningi anamai nanababa kuti mwana vako obuda zviya uone kuti mwana vakadhloka zvidhloko zvinotenderwe kuchikora ere. Zvakanakavo kungoona mwana vako akamira pane amweni akachenavo akapfeka zvakadondana ngezvaamweni.

Kuzvikora kvedu uyo, ana edu tinodakarira hurumende yedu yakaunzechirongwa chekuti ana ngaawane chekudya agumeyo kuchikoro nekuti ndokuti ngqondo dzake dzishande kana mwana akaguta.

Mazuva anaya tinobonga nyika yedu nekuti akuchina marovha baa mwana weshe wakakurire mabhuku urikufundiswe mibato yemaoko amwa ana otovake mhatso.

Antu eshe anokurudzirwa kuti aendese ana kuzvikora kubvire kumazera epashi kosvika kumazera epadera epaderawo anenge ofundiswe zvinoenderana nenxlondo dzawo anokone kutsetsa ofundiswe kutsetsa anokone zveudhokodheya oendemberi.

Ana edu efundo yepadera emasekendari anosise kufundiswe zvakapambauka. Kufundiswahe mitombo yakasiyana-siyana inonga yeiite kuti ndxondo dzavo dzisarashikwa.

Ana edu emazera epashi anonyanya kubate maningi pakufunda ngekuona zvakanyorwa zvino atatichi anosisirwe kutu ngaanyore pachidziro zvinooneka pekuti ana akone kuerenga.

Ezvikora zvedu zvefundo yepakati tinobonga abereki edu anotumira ana kuzvikora. Agumeyo anofundiswa zvakasiyana-siyana, zvakapambauka kusanganisira kuzvichengetedza utano hwavo nyama dzavo.

Tinobonga yambo emuzvikora akakoshesa utano hwevana kuburikidza nekuvapa chikafu ana azhinji ari kuzvikora anopuwa chekurya nguva dziyani dzamasikati.

Muzvikora mwedu munosise kunge mune zviro zvakakwana zvekuti mufundisi otaticha ana anokurumidze kubata zvimweni zvinosise kuti zvinamirwe kumadziro mudzidzisi asandobhuye zveshe zveshe chokunyoreracho bhodhiro rinosise kunga ririmwo.

Mwana weshe une kodzero yeku ende kuchikora angava muisa kana ndombi weshe vano ende ku zvikora zvaka fanana ana ngava fundiswe hee divi reku hambira kana eyi hambe mugwanzi.

Ana edu echikora ngatiafundise kwekuhambira pakati perodhi. Asafambira pakati perodhi. Zvine matii kuti unohambire dii riri, zveienderana nenyika yaunogara.

Zvikora zvefundo yepadera zvinosiso kunge zvaka komberedzwa nekuti ana anofundepo aya mazera ekuti misikanzwa inowanda anenge eyida nedzimweni dzemukuwo kubuda nguva dzisati dzakwana ngayikomberedzwe iyiswe madedhe.

Zvakanaka maningi munharaunda mwatiri imwomwo, tibatane toisa masoro pamwepo, tiake makhirinika eero chingava chidodori, anthu andodetsereka, mukurarama kwavo.

Anoshande munohlowiwa ngazi muyani nemvura dzinobve mumwiri womunhu, anosenza nemichina inokudze zviro, dai utachiwana hunonga huri mungaziho unoningire pamagirazipo anokudza owone kuti hurimwo ere utachiwana kana kuti amuna.

Ebandiko reutano, anodakarira maningi, kubuda kubanze, eisangana neantu dzimweni dzemukuwo anotodzikapo matende, anhu eipindemwo mumatendemao, eihlowiwa imwoma odetserwa.

Pane mbatso yatinoona pazvikora chega chega inonga yakazara nemabhuku imwomwo ndoinopinda mwana inoita tsvakurudzo yezvanenge eifundira anoona zveshe zvinenge zvakanyorwa mumabhuku umomo.

Ana edu aayo kuzvikora zvepaderazvo anofundiswe mabasa akapambauka anosanganisire kugadzire motika ,ekupenda, ekubika, ekusona zveshe izvozvo zvinofundwe iyoyo.

Muzvikora mwedu zvefundo yepadera arimwo arikufundire kushande nemitombo ngamunge makahlmburuka. Mitomboyo kana iri muzvibhedhleya ngazvinyorwe mazina azvona kuti ana asakanganisikaba pakudhibanisa mitomboyo.

Utano hwemunhu nguva zhinji huno wakwa ne chikafu chaanodya hino tino kurudzirwa anhu a Mwari we ngati tenge chikafu muzvitora zvakapuwa ma pepa eku tengese chikafu.

Ebandiko rezveutano akazviona kuti andu rume, aisaeduwo andu asikadakariri kushanya kuchibhedhleya zvakadaro anogara muhlongano nemumakambani, anhu ounganidzwa, ochifundiswa pamusoro pezveutano hwawo.

Zvakanaka maningi kunyora zvinonga zveiitika pachibhehleya kuti anhu aone anonyora echibhehleya akauya kuzorapwe mimba anganai mwedzi unono, akauye kunorapwe makumbo anganai zvinodetsera kuitira kuti anhu aziye .

Peanoenda kuzvikora kuya kwaanoite zvekugareyo ana edu anopuwe pekuata pakanaka, mune mwibhedha inokone kuti umweni unorare pashi umwe weirare padera. Zvimweni zvekurongedzera zvinonga zvirimwo, matebhura ekuti aerenge anonga arimwohe.

Ana edu ofunda anhu aMwari woye umwe ofundire basa rehudhogodheya anenge eitoshandemo mumadhogodheya maakona tinozvo zvibhedhleya dzemweni dzemukuo tinoite mukuwo wekubhuirwa kuti amadhogodheya arikufundire mabasa.

Ndombi dzedu nemajaha edu ariyo kuzvikora zvedera anofundire ndau dzaka hlamburuka anenge akagara pazvihlayo zvakanaka maningi, ngatiendese ana edu kufundo yepadera.

Mbhatso dzinogare ana edu ari kuzvikora zvedera zviyana dzakahlamburuka maningi dzinonga dziine zveshe pekuisa magwada panonga paripo mubhedhawo wekurara unonga urimwo nechekuerengera wakagara chinonga chiromwo.

Zvikora zvefundo yepadera mwazare zviro zvekuti antu anofunde ngenyara midziyo yaamo mungaaa munodhibaniswa mitombomo midziyo yaamwo yakawanda maningi yekuti ana edu akuwane fundo yakakwana.

Efundo yedu yepadera ari kufundirahe nekuone nezvemitombo ingari mitombo yechiantu ingari mitombo yema yechi yechizvino zvino aayo mahofisi anoona ngezve mitombo muzvikora zvepadera.

Zvikora zvepadera zvefundo yepaderadera zvinosiso kunge iri nzvimbo yakahlamburuka, ana asabatira matendaba ari panzvimbo yechikora ngainge iri nzvimbo isina mapepa isina marara isina bukuta, paiswe semende pashi paanohambira.

Ana edu efundo dzepadera afunda peyani. Anonga ane mhatso dzakasiyana siyana dzinenge dziripo pachikorapo. Umwe naumwe unondoziya mwake mwaanonanga. Mweashandi epo munenge makanyorwawo kuti ngemwevashandi vepo amudiwi vanaba.

Zvizhinji zvemazuwa ano zvondosenzese micheni ,imweni micheni yakona inoda kugara munofura mhepo sakeni mahwindo anofanire kugara akavhurwa michina iya yeisenza ngaichengetedzeke.

Kudzidza kwe mazuva anaya kwanaka maningi ana ofunda eyi senzese michina yechi zvino zvino michina yema kombiyuta uye ya wandemwo mu zvikora mwo eyito funda umwe na umwe unonga une muchina wake.

Ntaraunda dzedu dzinogara antu akawanda maningi. Dzinosise kunge dziri ntaraunda dzakahlamburuka dzisina kuti panozouye matenda. Makomba anonjenge mvura anosise kuti avharwe nekuti ndimona munoberekere humhutu hunokonzeredse marariya.

Ana edu echikuchikora chepadera chekumayunivhesiti anoti ariyo anopuwa dzimba dzekufundira nemhatso dzekuti agaremwo. Dzimweni dzemukuwo anenge eigara ari airi airi mumhatsodzo eiwane nguwa yekuti aite tsvakurudzo yezveanenge veifundira.

Efundo yepadera anonga aine mhatso dzinonga dzakakura maningi dzakazara ngemabhuku kuti aya anonga eiita tsvakurudzo awane zvaanenge eida imwomwo. Ndimwomwo munenge muridenhe reruzivo.

Tinobonga yambo nehurumende dzeedu dziri kudetsera maningi ana edu anenge apedza mazera kufunda echipiri dziri kudetsera kuti ayende kundofunda mubata wemaoko kubudikidza nema politekinikisi.

Tsvimbo inofundira ana inosisa kunga iri nzvimbo yakahlamburuka zvihlayo ngazviyemo matebhura ekuti vana vanyorere anosise kuti aoneke muchikora ana afunde zvakanaka